Aantu mboka yena iikunino yoohi oya pumbwa okusila ohi oshimpwiyu, mokudhi pa iikulya oshowo okutula mo omiti dhoka tadhi dhipaga uupuka, oshowo omikithi dhoka tadhi tadhi vulu okuzilila momeya nokukwata oohi etadhi si.

Oshini osho ehala lya simana unene momagumbo gAawambo, oshoka opo pehala mpoka hapu tamekelwa elongekidho lyiikulya unene iithima, oshoka opo hapu tsuwa iilya mbyoka tayi e ta po uusila mboka tawu ka telekithwa iithima unene momagumbo gAawambo.

Omatama ogo yimwe yomiiyimati ya simana momagumbo ogendji, oshoka ohaga kwathele oku eta mo iiyemo momagumbo ngele aantu taya landitha. Ohaga kwathele wo okutowaleka omweelelo momagumbo.

Osha simana okusila iimeno oshimeno yoye oshimpwiyu. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu opo yi koke nawa yo yi kupe eteyo ewanawa . Iimeno otayi silwa nee oshimpwiyu noku yi tekela oshowo okuyi tula uuhoho wa gwana opo yi kupe eteyo ewanawa kehulilo.

Ino kala pehala pu na omwiidhi, oshoka pehala mpoka pu na omwiidhi, opo inaa pu gamenwa. Ano iilikama oyindji ohayi kala momwiidhi ngaashi omayoka, onkene ngele pehala lyoye opu na omwiidhi oshiwanawa wu longithe omambakumbaku ngoka omanene, ngoka haga longithwa okulima omwiidhi pomahala ngoye wi ikeeleele kiilikama ngaashi omayoka, wu kale wa gamenwa.

Oondundu odho dhimwe dho moonzo dhopaushitwe . Oondundu odha simana oshoka ohadhi eta aantu yaza kondje yiilongo hadhi hili dho tadhi eta oshimaliwa moshilongo shontumba . Oondundu odhasimana oshoka odho olukalwa lwiinamwenyo oyindji oshowo omiti.

Osha simana okupititha po ehala ngele to kunu iimeno yoye pokati koompa noompa pwa pita ehala lya gwana, opo kaapu kale ekondjelo lyiikulya nomeya pokati koshimeno osho wo yi ime iiyimati oyindji.

Oombaka odho dhimwe dhomoodhila dhoka tadhi vulu okutekulwa oombaka odha simana oshoka ohakuzi omayi, omafufu oshowo omayi oombaka odha pumbwa esiloshipwiyu ngaashi lyopewa iikulya osho wo lyoku pewa omeya opo dhi indjipale.

Koyima okwa kala kuna omashina omanene ngoka haga lungu evi shivulithe iihupulo mbyoka tayi longitha aantu nuudhigu onkene onge omunafaalama owapumbwa okulongitha omashina omanene opo wu longe nuupu.

Aanamapya oyendji ohaya longitha omambakumbaku okupula omapya gawo manga inaya kuna. Okupulula okwa simana oshoka ohaku nengeneke evi opo aantu ya vule okukuna mo.

Oshiwanawa oku longekidha evi lyoye manga inoo kuna iikunomwa yoye. Evi oto li longekidha nee nawa nomashina goku tanawuna evi nenge goku ninga evi epu noku gwedha mo uuhoho e tawu tanauninwa mumwe nevi. Oku longekidha evi nawa osha simana, opo wu mone etewo ewaanawa.

Oshinima oshiwanawa okuhinga konkunkulo gwefuta totala omakuthikuthi osho wo efuta sho ta li inyenge.

Oku kala wuna uupundi wuli pooha dhomeya oshinima oshi wa nawa oshoka ngele owa hala oku uvapo okambepo oto vulu okuya wu kutumbe pooha mpoka, ngoye wu uve okambepo ka talala nawa hoka taka uvitha omwenyo goye nawa.

Oohi odhili onzo yasimana oshoka oto vulu okukala omunafalaama gwoohi moka to vulu okukala tomono iiyemo oshowo osheelelwa shoye, uunafalama woohi owa simana oshoka otawu kuthapo omukaga noshowo oluhepo.

Oondundu odho dhimwe dhomoozo dhopaushitwe dhoka hadhi hili aatalelipo taya futu wo oshilongo shoka, oondundu ohadhi gandja ethano ewanawa okutala.

Aatalelipo ohaye ya okutala iinima ya yooloka moshilongo shontumba, ngaashi moNamibia moka taye ya okutala oonzo dhaNamibia ngaashi efuta, oondundu oshowo uunafaalama nkene aantu taya ngeshefa okuziilila muunafaalama.

Oonzo dhomeya ngaashi omeya gomvula oga simana oshoka omo hatu kutha omeya gokutekela iimeno yetu oshowoo iinamwenyo yetu omo hayi nu.

Ongolo, nongolo okanamwenyo kolupe lwoondoongi ashike ko kakeshi okutekulwa namwenyo, ihaka kala momagumbo ohaka kala mokuti. Eyoolooko nee pokati kondoongi nongolo, ongolo oyina oondjila oonduudhe noontokele.

Iiyamakuti nayo otayi vulu okutekulwa unene uunimwena ngaashi uundjambona tawu vulu oku kuthwa ko kooyina e tawu itulilwa, e tawu kala tawu pewa omahini kaatekuli yiinamwenyo.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Okupulula okwa simana oshoka otaku pilula evi opo uuhoho mboka wuli kohi wuye kombanda opo wo ya mone eteyo ewanawa. Okupulula okwa simana oshoka ohaku ningi evi.

Omiti odhina esimano kaantu osho wo kiinamwenyo. Aantu ohaya kutha iitungithi ano iiti yokutungitha omagumbo gawo. Oshowo taya vulu okukutha ko iiyimati. Iinamwenyo ngaashi uudhila ohawu longitha omiti onga omalukalwa gawo.

Osha simana oku kaleka oonzo dhomeya dha yela, opo kugamenwe iinamwenyo mbyoka hayi kalamo ngashi oohi, ngele oonzo dhomeya odha kakekwa, otashi kala oshidhigu kiinamwenyo mbyoka yili mo, oshoka otayi kwatelwamo komikithi osho wo okusa.

Oshili oshinima oshiwanawa ngele wa kutha egumbo lyoye alihe muka tale nkene eshito ewanawa, moka tamu tala iinamwenyo osho wo iimeno ya yooloka.

Ohashi kala oshinima oshiwanawa okukala tolikola shoka walonga noonyala dhoye mwene unene miikunino. Ohashi kala oshiwanawa omuntu tanyanyukilwa iilonga yiikaha ye, ye tali wo shoka a longo noonkondo dhe mwene.

Ooyene yiikunino oyindji ohaya kala yena oonyanga, omatama. Oonyanga dhoka hadhi kala dhili momwaalu ogundji, yo taye ke dhi landitha ya imonenemo sha shoku ipalutha nasho. Oshowo oku imonena sha sho mondjato. Omweelelo odhindji ohadhi kala oontowe molwa oonyanga dhoka dha gwedhwamo.